I cal eni atye ka neno nam madit i wi nam eni atye ka neno yeya kacel ki dano ma gucung ki tenge atye ka neno pol man nen calo piny tye ka yuto.

I can eni atye ka neno bunga matid adada atye neno lum me olot kacel ki yadi magitye i kin ping iteng bunga eni atye neno godi kacel kiceng ma opoto.

I cal eni ati ka neno nam madit ma dano ti ka kwang iye iteng nam eni-ni ati ka neno odi mapol ma ki gedogi i byer got, i dog nammi ti neno yeya ma dano ti ka corone.

I cal eni, ati neno nam madit, i wi nam eni ati neno yeya mapatpat ma kiryeyo i wiye kacel ki odi mapatpat, madongone ki matinone ma gitye ki teng nam eni.

I cal eni atye ka neno dano magucung i kin dano eni atye ka neno mego ma oyeo labolo magucek manen calo laobolo eni gitye macata.

I cal eni atye ka neno jami me tekwaro magi kwoko gi kama nongo dano giceto ci gineno gang me tekwaro gi kita gi bedo kwede atye neno gang macalo tong ki bila i king gange mukene.

Ical eni atye neno mon adek makigoyo calgi i kor ot, i kom kor ot eni aneno kingabo adungu aryo acel madite ki acel matidi ne

I cal eni atye ka neno bong kic makidito cok ma aneno kic mapol adada gupong i ye kacel ki ature matye ki itenge.

I cal eni atye ka neno min latin ma obwelo latine i nge gucung idipoto labolo kidong oyeo labolo ma oteno ki pot labolo i wiye kacel atye ka neno ki yadi mukene magitye i kin labolo.

I cal eni atye ka neno otiko madwong magikubogi akuba otiko egini aneno kingabogi malo manyuto ni gwok bene gitye ma acata.

I cal eni atye ka neno ot ma wiye ki yubo ki lum inyim ote atye ka neno kom ma kijengo cok ki wang ot ki teng ot atye ka neno yadi ma kiketo baket ite yat eni bene

I cal eni atye ka neno yeya maromo adek i yeya maromo aryo, atineno dano aryo maguruko tok i wigi mayeya egini gitye i wi nam.

I cal eni atye ka neno yeya ma gucung iwi nam yeya eni aneno giromo gin abic ki dong iye yeya aryo atye ka neno co ma romo adek ma gubedo iye.

I cal eni atye ka neno nam madit. Iteng nam eni atye ka neno yeya aryo ma gucung i tyeng nam eni

I cal eni atye ka neno ngat ma cinge tye ka pupo lobo lobo eni aneno kitye tic kwede kayubo matapali maginen kitenge.

I cal eni atye ka neno laco ma obedo i wi kom omako odero ma nyig mwanyi mapol tye i ye laco eni aneno oruko silipa mablue ne kitenge atye kaneno karatac maguketo i kin ping nhat acel ki war ma en olunyo oketo iteng tyene kenyo.

I cal eno atye ka neno wang pii, i teng aneno lum ma olot kacel ki yugi ma kionyo iye ki dong atye ka neno odi ma dano gucung i tenge

I cal eni atye ka neno laco ma otingo agulu mapol i wi lela agulu ne aneno mukene dongo kidong me i wiye agule ne tye ma titidi.

I cal eni atye ka neno cal dero aryo kitenge atye neno gweno kulu ma tonge ma ocung kacel ki pud ot manen inyim dero eni.

I cal eni atye ka neno dyangi mapol magitye wot i yo dyangi mukene gitye kiteng gudi giwot i mwodo lum kiteng gudi atye ka neno lutino matino aryo magitye kati kibunga acel ki awobi acel ma omako odo odo leka tye wot kacel ki dyangi eni.

I cal eni atye neno dako ma obedo matye cato cat i cuk tye cato nyanya tungulu green paper lacede kacel ki jami mukene.

I cal eni atye ka neno bunga ikin bunga ni atye ka neno yat ma korgi tino ki ma korgi dongo ikom yat ma kore dit-ti atye kaneno lee ma kilwongo ni ngec.